Maro ireo karazana zavamaniry izay azontsika hampiasaina hanaingona ny ao antokatrano ao, na izany aza dia ilaina ny fahaizana misafidy tsara azy itony satria misy ireo voninkazo izay tsy azo atao ao antrano ; ny anto ny dia noho izy mamoaka entona mety hanepotra.

Ny olona rehetra mandrafitra ny fianakaviana iray dia tokony hahay hifankatia. Voaporofo izany aminy ny oham-pitenenana hoe "Velona iray trano, maty iray fasana" Tokony hialàna araka izany ireo toetra rehetra miaro fiatsaram-belatsihy izay anisan'ny mandrava ny fihavanana matetika.

Mihamiroborobo ny famokarana ireny vokatra natoraly ireny eto amintsika. Efa betsaka rahateo ny orinasa misehatra amin'izy io. Entanina moa isika mba hazoto ampiasa ny vokatra natoraly satria inoana fa tsy hisy ny voka-dratsy.

Zava-maniry maniry amin'ny tahony. Azo hoanina na ny raviny na ny vodiny ny vomanga. Betsaka ny mpakafy azy ary maro ny otrikaina entiny ho anin'ny vatana. Ny any ambanivohitra moa ny tena mbola mamboly azy itony. Ny raviny kosa dia atao laoka, atao rony na afangaro amin'ny hena tena matsiro tokoa.

Tafiditra ao anatin'ny programam-pampianarana ny famakiana boky, izany indrindra no hisian'ny boky tsy maintsy halalinina isaky ny miakatra ambaratonga ny mpianatra. Entanina hatrany moa isika mba hazoto amaky boky satria maro ireo voka-tsoa entiny.

Hita mazàna eny amin'ireny toerana amorontsiraka ireny eto Madagasikara ny fisiana hotely maromaro, izay natao handraisana ireo mpizahatany. Matetika dia amoron'ny rano izy ireny mba hanana fijery lafatra ka ahatonga ny vahiny ho tamana.

Ny fanaovana dokam-barotra dia tsy maintsy anokanan'ny mpitantana ny orinasa vola manokana ao anatin'ny orinasa iray. Manan-danja izany ary tsy azo tsinontsinoavana satria miankina aminy ny hanjifan'ny mpanjifa na tsia ny vokatra. Ilana olona mantianina ny famaritana azy io.

Mahay manao asa tanana ny Malagasy. Anisany manintona lehibe ny mpizahantany ho eto amintsika izany ary tombony ho azy manoloana ireo firenena hafa manerana izao tontolo izao. Mampalahelo anefa dia miha tsy hita ireo akora fanaovana azy ireny ka mila fandraisana anjara betsaka avy amin'ny fanjakana.

Zava-dehibe ary tokony himasoan'ny mpitantana ny orinasa rehetra, ny fahaizana mamaritra ny atao sary famantarana, tsy azo atao ambanin- javatra izy io satria natao hampafantatra ny orinasa amin'ny mpanjifa; ka hisitonana azy ireo mba hividy ny entana amidy.

Mihamahazo vahana ary mihamiparitaka eto amin'ny renivohitr'i Madagasikara ankehitriny ireny toeram-pisakafoanana mihaja ireny. Azo lazaina ihany koa fa efa mahasarika mpanjifa maro izy itony. Hita ao avokoa moa rehefa sakafo masaka na ihany koa ranom-boankazo.

Ny fiantsenana amin'iren'ny toera-pivarotana lehibe ireny dia mitsitsy fotoana tokoa satria hita ao avokoa na ireo entana fampiasa andavanandro na ireo vokatra izay tsy dia ilana firy kanefa tokony hananana isa-tokantrano.

Tafiditra ao anatin'ny programam-pampianarana ny famakiana boky. Maro ny sangan'asa izay afaka jifaintsika sy vakiana izay samy anehoan'ny mpanoratra ny haingam-panahiny avokoa. Entanina isika mba hazoto hamaky boky satria hita fa maro ireo vokatsoa entin'izany.

Tsy tongatonga ho azy fa manana ny heviny ny loko rehetra mandrafitra ny sainam-pirenena. Mampiseho ny fiandrianan'ny firenena iray sy ny fahaleovantenany moa ny sainam-pirenena; ka izany indrindra no hanehoan'ireo vahoaka ao aminy fanajana manoloana azy itony.

Anisan'ireo firenena izay manana kalitaon'ny letisy tsara raha i Madagasikara, maro ireo olona izay mivelona aminy, alefa any ivelany izy, na izany aza anefa dia miparitaka eto an-toerana ihany koa izy amin'ny fotoana havokarany mba hositrahan'ny mponina ihany koa.

Miha mahazo vahana eto amin'ny tany sy ny firenena ny asa fisolokiana ankehitriny. Izany dia noho ny fitadiavana hanankarena tampoka, na entina hanambakana ny fiarahamonina sy ny iray rà amin'ny tena aza. Ilaina hatrany ny mailo amin'izy ireny.

Sehatra hivelaran'ny olona rehetra, hamolavolana ny tsirairay ny fiarahamonina. Eny no ahitan-tsika ireo tranga rehetra izay tokony hakana lesona. Mila anehoana fifanohanana amin'ny fotoana rehetra na tsy misy aza ny rohim-pihavanana.

Manan-karena voankazo sy legioma i Madagasikara. Tena ilaina ho an'ny fahasalamana tokoa ny fihinanana azy ireny, ary tsy mila miafiafy ny Malagasy satria mitobaka dia mitobaka eny an-tsena tokoa izy ireny amin'ny fotoana ahavokarany.

Noho ny firoboromboan'ny teknolojia dia efa maro ankehitriny ny tambazotran-tserasera izay ahafantsika mifandray, ilaina anefa ny fahaizana mandanjalanja ny fampiasana azy ireny satria maro ihany koa ny voka-dratsy aterak'izany.

Tsapa tokoa fa maro ireo biby izay miha lany tamingana eto Madagasikara, heverina ho anton' izany ny doro tanety sy ny tavy, izay hita fa mbola manjaka tokoa ankehitriny, ilaina ny fahatongavan-tsain'ny rehetra raha tiana hiala amin'io fahazaran-dratsy io.

Ny ankabeazan'ireo trano miorina eto an-drenivohitra ankehitriny dia mijoalajoala avokoa. Hita sy tsapa tokoa fa ireo olona rehetra, izay vao manorina trano, dia miezaka manao ny trano mba hanana rihana avo, sy ho ambony toerana daholo.

Ilaina fandalinana lalina ny fanamboarana an'ireny trano ireny. Vao manomboka aloha dia mila jerena tsara ny toerana hanorenana, raha azo atao, raha ara-dalàna, mba tsy hisian'ny olana. Jerena ihany koa sao hampitriatra ny trano ny tany izay iorenany rehefa mitsangana eo ny trano.

Miha mivoatra isan'andro ny fitaovana mandeha avy amin'ny herinaratra. Mazana dia ny fitaovana ao an-dakozia no tena ilan'ny olona azy ireny. Noho ny fahatapahan'ny jiro matetika anefa dia hita fa betsaka ireo entana simba ka mampiferinaina ny mpampiasa azy izany.

Miha-mahazo vahana ankehitriny ny fanentanana ny mpandeha an-tongotra mba andeha eny toerana tokony sahaza azy ireo, indrindra amin'ny haino aman-jerim-panjakana. Izany moa no natao dia mba isorohana ny mety ho fitohanan'ny fifamoivoizana sy ny lozam-pifamoivoizana mihitsy aza.

Maro ireo biby sy zavamaniry izay tsy fahita eto Madagasikara. Indrisy anefa fa mihalany tamingana ireny noho ny sotasota ataon'ny olombelona. Anisan'izany ny fandoroana ny ala sy ny fanaovana ny tavy. Etanina moa isika mba hiaro azy ireny satria zava-manan'aina tahaka antsika ihany izy.

Anisan'ny zava-dehibe tsy azony mpitantana orinasa tsinotsinonavina ny fahaizana mamaritra tsara ny sary famantarana azy, avondrina ao anatiny io ny anaran'ny orinasa ny sehatra sahaniny ary ny vokatra vokariny, zava-dehibe izy io satria hisintomana mpanjifa ary entina hampafantarana azy ny vokatra iray.

Miovaova manaraka ny toetrandro ny fananganana trano. Mihamaro ankehitriny ireo olona izay manorina ny trano, manome endrika modely tahaka ny any ivelany. Tsy afa-misaraka amin'ny fanorenana trano anefa ireo akora tahaka ny vy, ny fitaratra, ary ny biriky.

Amin'ny vanim-potoana misy lanonana iny dia fasahiranana lehibe ho an'ny andriambavilanitra ny misafidy izay ravin-damba sy didin'akanjo mety anendrika azy entina hamonjy izany lanonana izany. Lamody moa no ao ambadika izany. Ilaina ny manaraka azy ireny kanefa ilaina kosa ny fandanjalanjana mba ho izay manendrika amin'ny tena no anaovana.

Ny sary famantarana dia ahitana sary na soratra anehoana ny sehatra sahanin'ny orinasa iray. Zava-dehibe izany satria dokam-barotra hisintomana mpanjifa mba hanjifa ny vokatra. Tsy azo tsinontsinoavana izy ireo satria manan-danja lehibe eo anivon'ny orinasa.

Anisan'ny haingo mbola be mpampiasa ny firavaka. Miankina amin'ny akora mandrafitra azy ny vidiny : ao ireo vita amin'ny volamena, ao ireo natao tamin'ny volafotsy, ary ao kosa ireo amin'ny vy izay lazaina fa tsy miofo. Ny tovovavy moa no tena mpanjifa azy ireny.

Miha-mitombo sy miroborobo ny fanorenana ireny trano fisakafoanana lehide ireny ra ny eto madagasikara manokana no resahana. Ny fandehanana amin'izy ireny dia ahitana sakafo tsy fahita amin'ny fiainana andavan'andro sy tsy fihinana any an-tokatrano.

Lamaody efa be panaraka ankehitriny ny fandokoana volo amin'ny loko miavaka. Ratsy hatrany anefa ny fitsaran'ny fiarahamonina ny vehivavy manao toy izany. Na izany aza dia hita sy tsapa fa efa manana ny safidiny ny tsirairay ary efa maro ihany koa ny manaja izany.

Anisan'ny sehatra iray nosimbain'ny firoborobon'ny teknôlôjia ny famakiana boky. Variana amin'izany tokoa mantsy ankehitriny ny mpianatra sy ny tanora ka hadino ny manao ho fialamboly izay mampivelatra ny saina io. Entanina hatrany moa isika ray aman-dreny mba hametra ny fampiasana ireny finday sy teknôlôjia maro isan-karazany ireny.

Mahasarika mpanjifa maro ireny toeram-pisakafoanana lehibe ireny rehefa faran'ny herinandro iny. Toerana ahafahana mihinana ireo sakafo tsy fahita amin'ny fiainana andavanandro ireny ary ihany koa ahafahan'ny fianankaviana miala voly.

Tsy diso anjara ireo mpankafy tantaram -pitiavana raha boky no resahina. Tsy vitsy manko ireo boky mitantara izany izay niangalian'ny mpanoratra fatratra ary nahatotony ao avokoa ny haingam-panahiny rehetra, izany dia natao mba hitondra ny mpamaky ho any amin'ny tontolo hafa mihitsy.

Anisan'ny fitaovana iray tsy afa-misaraka amin'ny vehivavy ny lokomena. Maro hisafidianana ny lokony ary vokatra avy any ivelany ny ankabeazany. Ny vidiny dia arakaraky ny kalitaony ary anjaran'ny tsirairay ny manjifa izay takatry ny fahefa-mividiny.

Maro ireo boky izay azontsika hisafidianana tsara. Ao ny boky mirakitra tantara, ao ny boky fampianarana ihany fotsiny, ao kosa ireo mifono tantara-mahatsikaiky natao hampiala voly. Entanina hatrany isika mba hazoto hamaky boky satria ilaina izany ho an'ny saina, ho an'ny fanahy ary ho an'ny vatana.

Fitaovana tsy misaraka ny tantsaha ny lapelina. Ilaina amin'ny fotoana rehetra manko izy any amin'ny anton'asa rehetra. Ny tantsaha dia anisany miasa mafy ka tokony hojerena manokana izy amin'ny fanampiana azy ireny amin'ny zezika ohatra sy ny masomboly.

Biby be mpankafỳ ny saka. Maro ireo tokantrano malagasy izay miompy azy. Mampiavaka azy ny firaiketany am-po amin'ny olombelona. Misambotra ny voalavo sy ireo biby toy ny bibilava izy. Ilaina ny miompy azy arak'izany indrindra ho an'ireo toerana izay akaiky fako.

Mahafeno ny fepetra rehetra maha harena azy ny boky. Tsy vitan'ny mampiala voly fotsiny mantsy izy fa mampivelatra ny saina ary mampitombo ny fahalalàna ihany koa. Maro isan-karazany azo hisafidianana ny boky ka anjarantsika sisa ny misafidy izay mety amintsika tsirairay avy.

Isan-taona dia manana boky tokony horantovina ny isan-dakilasy tsirairay. Zava-dehibe tokoa manko ny fampidirana ny famakiana boky ao anaty prôgrama mpampianarana satria anisan'ny fomba iray hanitaran'ireo mpianatra fahalalàna izany ary afaka hialan'ny voly koa amin'ny fotoana fakan-drivotra ohatra.

Tafiditra ao anatin'ny programam-pampianarana ny famakiana boky, na izany boky vahiny, na boky malagasy. Entanina hatrany ny mpianatra mba hazoto hamaky boky, satria manitatra ny sainy izany, sady fialamboly ihany koa.

Mihamahazo lanja eto Madagasikara ny famokarana vokatra natoraly natao hikarakarana endrika, volo ary bika ; efa betsaka ihany koa ireo manjifa azy. Hinoana fa mampiakatra ny ari-karena izany satria mampihena ny fanafarana entana.

Ohatry ny manaraka ny toetr'andro sy ny rivotra mitsoka avy any ivelany ny taovolo. Maro ireo endrika izay azo omena azy ary efa betsaka ihany koa ireo akora fikarakarana ny volo izay miparitaka eny an-tsena. Tsy tara amin'ireny lamaody vaovao ireny ny tovovavy Malagasy.

mifono tantara maro ny sainam-pirenena, mampiavaka ny firenena iray amin'ireo firenena hafa manerana izao tontolo zao izany. Hanehoana fanajana indrindra rehefa manangan-tsaina iny. Avonkina ny totohondry, manao jery atrika ary mihira mafy mba hanomezam-boninahitra azy.

Ny volo ve ? Singa iray mandrafitra ny vatan'ny andriambavilanitra ; mahasarotiny azy fatratra ; andaniany fotoana sy vola mba hikarakarana azy. Efa betsaka rahateo ny vokatra miparitaka eny an-tsena natao hikarakarana azy io.

Mahasarika mpizahatany maro i Madagasikara noho ny fananany harena izay tsy fahita manerana izao tontolo izao. Ilaina nefa ny fahatongavan-tsaintsika Malagasy ka ho sarotiny sy hiaro azy ireny, tsy hanimbanimba fahatany satria mampidi-bola ho an'ny fanjakana izany ary mahasarika seha-pihariana maro.

Efa misy ankehitriny ary miparitaka eto Madagasikara ny fampianarana ampitain-davitra. Efa betsaka manko ireo mpiasa izay misafidy hanohy fianarana sady miasa amin'izao fotoana izao. Fivoaran'ny teknôlôjia izany ka tokony hohararaotina.

Toerana hitehirizan' ny zanak'olombelona ny taolam-balon'ny olona maty ny fasana ; ho an' ny malagasy manokana dia maro ireo fomba izay tsy maintsy tanana manomboka : any amin' ny fanorenana, any amin' ny fanokafana ary hatrany amin' ny fanidiana ny fasana.

Maro ireo fitaovam-pitanterana misy eto Antananarivo Renivohitra, ny sarany ihany koa dia mifanahantsahana amin'ny tolotra izay omen'izy ireo. Anjaran'ny mpanjifa araka izany no misafidy izay takatry ny fahefa-mividiny ary ao ihany koa ireo izay mitondra entana ka mila ny fiara mandeha ho azy manokana.

Tanàna tena tsara, tony sy milamina ary madio raha i Fianarantsoa. Mampiavaka azy ? Ny fananana ireo toerana manan-tantara maro sy ny fomba amam-panao, izay nolovaina tamin'ireo razambe taloha. Mbola mitana izany raha iny faritra iny.

Manambara ny fahaleovan-tena sy ny fiandrianan'ny firenena iray ny sainam-pirenena. Mampiavaka azy manoloana an'ireo firenena hafa maerana an'izao tontolo izao ihany koa izany. Ilaina fanajana izy itony, indrindra rehefa manangan-tsaina iny, mila manao jery atrika na aiza na aiza toerana misy antsika.

Tsy mifidy toerana hitsirina ny voninkazo dia, mitsimoka eny rehetra eny izy, toy ny eny an-karabe na eny ambony vato, na izany aza anefa dia manome endrika tsara ny lalana izy noho ny lokony izay maro isan-karazany.

Amin' ny vanim-potoana ny main-tany toy ny ririnina sy lohataona ny tena fanorenana ny trano ; amin' iny manko azo antoka fa tsy hisy ny orana ka mety hanimba ireo izay efa naorina na mety androdana ilay trano mihitsy aza.

Raha eto an-drenivohitra no resahina diaolona maika lava ny mihebohebo foana no hita. Ny rotorotom-piainana no heverina ho anton'izany. Ireo fiara fitatereana dia misy hatrany fitohanan'ny fifamoivoizana. Ireo mpiasa maika hamonjy fotoana hany ka fitarainana no mameno ny tanana.

Fahazarana ho antsika ny mahita ny sary famantaran'orinasa iray na vokatra iray eny amoron-dalana eny. Fomba mahomby anaovana dokam-barotra tokoa manko izy io ary amin'ny vidiny mora raha oharina amin'ny fakarany eny amin'ny haino vaky jery, hany ka araraotin'ireo mpitantana ny orinasa.

Zava-maniry maniry amin'ny voany ny voatabia. Noho io antony io dia hita eny rehetra eny izy. Amin' ny sakafo no tena fampiasana azy. Azo lazaina ihany koa fa ody fitohanana izy, na izany aza dia ilaina ny fandanjalanjana ny fampiasana ny voatabia satria mety hitarika aretina hafa indray.

Raha vao miresaka hoe sary famantarana isika dia ireny takelaka apetraka eny amin'ny toeram-pivarotana ireny na eny amoron-dalana no mby ao an-tsaina voalohany. Ampiasaina tokoa manko izy ireny ampahafantarana ny orinasa na ny vokatra tiana ho amidy ary zava-dehibe ny fahaizana mamaritra azy.

Tsy diso anjara amin'ireny maodelina firavaka malaza any ivelany ireny ny andriambavilanitra malagasy. Tsy vitsy tokoa manko no manaraka akaiky azy ireny eto amintsika ka mividy avy hatrany vao tonga eto an-toerana ireny firavaka ireny.

hita eny an-tsena ireny karazana mofo izay arahin'ny tompon' ny varotra eny amin'ny toeram-pivarotana eny ;ao ireo manao azy ho sakafo maraina, ao kosa ireo manjifa izany mba hatao ody am-bava fo, tsara anefa manamarika fa ilaina fandanjalanjana ny fihinanana azy ireny mba tsy hiteraka vok-dratsy amin'ny fahasalamany

Efa hita sesilany eto amin'ny tany sy ny firenena ny fitohanan'ny fifamoivoizana etsy sy eroa, indrindra fa amin'ny ora fidiran'ny mpianatra sy ny firavan'ny mpiasa iny. Samy manana ny fialamboly handaniany ny fotoana ny rehetra mandritra ireny fotoana ireny.

Ny fanaovana politika dia toa lasa fialokalofa eto Madagasikara ka mahatonga ny tsy mati-manota. Tsikaritry ny vahoaka malagasy anefa izany, na izany aza dia miezaka hatrany izy ireo mambabo ny fon'ny malagasy indrindra moa amin'ny fotoanan' ny fifidianana.

Ny sary famantarana dia kisary iray manambatra ny anaran'ny orinasa, ny vokatra vokariny ary ny sehatr'asa sahaniny. Tsy azo atao ambanin-javatra izy io. Ravahana loko marevaka mba hanintona ny mpanjifa ka hahatonga ny hetsika mba hanjifa ny vokatra.

Miha maro ankehitriny ireo olona izay misehatra amin'ny fivarotana ireny vokatra natao hikarakaràna vatana ireny. Ao ireo nafarana avy any ivelany, ao kosa ireo vita eto an-toerana ihany. Anjaran'ny mpanjifa ny misafidy izay takatry ny fahefa-mividiny sy izay mety amin'ny endrik'izy ireo.

Mivoatra ny siansa, betsaka ankehitriny ireo fanafody izay hita ho an'ireo aretina izay heverina ho tsy misy fanafany teo aloha. Tsy mitsahatra ny mikaroka araka izay ireo manam-pahaizana, indrindra fa ny any ivelany ; ny eto Madagasikara ihany koa dia tsy latsa-danja amin'izany.

Maro ireo fomba afaka hinanana ny voankazo ; afaka ampiasaintsika ao an-tokantrano tsara ireny fomba ireny mba hampazoto homana ny ankizy. Ilaina manko ny mihinana voankazo isan'andro satria maro ireo voka-tsoa ho entiny ho an'ny vatana indrindra fa ho an'ny fahasalamana.

Mirakitra tantara sy kolontsaina maro ny sary. Efa maro ireo toerana ampiratiana azy ankehitriny ary efa mihabetsaka ihany koa ireo olona liana aminy.

Maro ireo endrika afaka hanehoana ny tao- zavatra sy ny asa tanana. Ny iraisan'izy ireo dia samy niangaliana fatratra ary nanehoana aingam-panahy lalina. Ny fampirantiana rahateo moa dia hita fa efa miha- mahasarika olona maro eto amintsika.

Rehefa mandehandeha eny rehetra isika ka miresaka amin'ny olona misehatra amin'ny asa fitaterana dia maro ireo fitarainana voaray. Anisan'izany ohatra ny vidin'ny solika, ny lalana simba ary indrindra indrindra ny tsy fijeren'ny fanjakana ny fanampiana azy ireny.

Manana ny maha izy azy I Madagasikara manoloana an'izao tontolo izao. Anisan'izany ny fananana biby sy zava-maniry tsy fahita raha tsy eto amin'ny firenena no resahana. Indrisy anefa fa miha-lany tamingana izy ireny ankehitriny ka tokony harovana fatratra.

Voankazo mamy ! Be mpakafy ary azo hohanina ama-kodiny ny manga, betsaka azo hisafidianana ny karazany misy eto Madagasikara ; ny fihinanana voankazo moa dia mahasoa tokoa ho an'ny fahasalamana ary entanina hatrany isika mba hihinana azy ireny.

Efa tsy afa-misaraka amin'ny fitaovana fampiasa ao an-dakozia sy mandeha amin'ny herinaratra intsony ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy ankehitriny. olana goavana amin'ny fampiasaina azy anefa ny fahatapahan'ny erinaratra matetika ka mety mitarika hatrany amin'ny fahasimbany mihitsy aza.

Efa miha betsaka ankehitriny ary miha mandroso ny fitaovana mandeha amin'ny erinaratra. Mazàna dia fitaovana natao ampiasaina ao an-dakozia izy ireny. Manala fahasahiranana, mitsitsy fotoana ka mahaliana ny mpanjifa mba hividy azy.

Mihamiparitaka sy hita mandavantaona eny an-tsena sy eny amin'ireny tranombarotra lehibe ireny ny vokatra natao hikarakarana vatana, amin'ny vidiny isan-karazany izy ary nafarana avy any ivelany ny ankabeazany. Ny tovovavy ny tena mpanjifa azy ireny.

Miamahazo vahana amin'izao vanin'andro ianantsika izao ny famerenana ny volo ho "natoraly". Efa betsaka ihany koa ireo misehatra amin'ny sehatra io ka mamokatra akora na mikarakara mihitsy ireny volontsika izay simba ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ireny ka hiverina "natoraly".

Ny fivarotana hani-masaka dia anisany sehatra iray hita fa miha-mahazo vahana eto amin'ny renivohitr'i Madagasikara. Efa betsaka ihany koa moa ny mpanjifa azy itony ka izany no heverina ho mahatonga ny olona hiroso amin'ny fivarotana azy.

Ravahana loko marevaka ny sary famantarana mba isintomana ny mpandalo mijery ka hanjifa ilay vokatra. Atao izay hanaparitahana azy ireny amin'ny toerana rehetra eny mba ho mora kokoa ny fampahafantarana izany vokatra izany ho an'ny mpandalo rehetra.

Anisan'ny mampitaraina ny be sy ny maro ny fidanganan'ny vidin'ny menaka eny an-tsena eny. Fampiasa andavanandro tokoa mantsy izy ito ka tsy azo ihodivirana ny fividianana azy. Na izany aza dia efa maro ihany koa ny menaka izay vokarina eto an-toerana izay latsaka kokoa ny vidiny noho ireo izay hafarana.

Hita miparitaka eny an-tsena rehetra eny ireo vokatra natao hikarakaràna vatana sy hanaingoina ny tarehy. Ao ny kavina, ao ny peratra, ao ny rojo. Miankina amin'ny akora nanamboarana azy ny vidiny ka anjaran'ny tsirairay no misafidy.

Mahafinaritra tokoa ny fiarahamonina eny ambanivohitra eny. Mbola tena ahitana fihavanana, ny fifanajana ary ny firaisakiana. Hampiarin'ny olona ny atao hoe valintanana ary na inona na inona atao dia mifanampy avokoa ny rehetra na dia tsy misy rohim-.pihavanana aza.

Miavaka ny tao-trano Malagasy. Anisany afaka hanamboarantsika izany hiany koa ny akora nanamboarana azy. Anisan'izany ohatra : Ny tafo bozaka, ny ranotany, ary ny varavarana hazo.

Efa manana ny fiarany manokana ny ankabeazan'ny mponina eto Antananarivo renivohitra, vokatr'izany dia maro tokoa ireo fiara izay mifamezivezy eny an-dalana isanandro ka mahatonga ny fitohanan'ny fifamoivoizana etsy sy eroa.

lazaina ombeny ombeny fa natao anjakan'ny zanak'olombelona ny biby maro anefa ireo mandray vilana izany teny izany ka minia mampijaly azy ireny tsy amin'ny antony eny mamono mihitsy aza tsara ho fantatra anefa fa ilaina ny fiarovana ny biby satria zava-manan'aina toa antsika ihany izy

Maro ireo fanatanjahantena izay azontsika hisafidianana. Ho an'ireo izay zatra milalao miaraka amin'ny ekipa dia misy izany ary ao ihany koa ireo fanatanjahantena izay atao samy irery. Ny fanatanjahantena moa dia mitondra voka-tsoa maro ho an'ny vatana, indrindra fa ho an'ny fahasalamana.

Ilaina ny fijerevana manokana ny lafiny fampianarana eto Madagasikara. Na izany aty amin'ny ambaratonga fototra na ny eny amin'ny sekoly ambony. Hita tokoa manko fa miharatsy ny lentan'ny fampianarana ka maro ireo tanora izay tsy mahita asa akory na manana diplaoma ambony aza.

Fomba iray itarihana ny vahoaka ho any amin'ny fampandrosoana ny fanolorana azy ireo ny vaovao mba ho sitrahany isan'andro. Zò fototra rahateo ny ahafantatra ny vaovao mitranga eo amin'ny tantsorom-pirenena ka tsy ho tompon-trano miono amin'izay zava-mitranga rehetra.

Maro ireo modelin'ireny firavaka toy ny rojo ireny ho an'izay mankafy izany. Ny andriam-bavilanitra moa no tena mpanjifa azy itony. Nafarana avy any ivelany ny ankabeazany ary natao mba ho sitrahan'ny rehetra amin'ny vidiny mora eny an-tsena rehetra eny.

Anisan'ny vokatra hita eny rehetra eny ary betsaka ireo mivarotra azy ny vokatra fikarakarana vatana, be mpividy izy ireny ary ny tovovavy no tena manjifa azy, avy any ivelany ny ankamaroany ary ny vidiny dia miankina amin'ny kalitaony.

Mbola maro ireo mivelona amin'ny fanjairana eto Madagasikara, na izany ao an-trano na any amin'ireny toeram-piasana lehibe ireny. Ao ny talenta ary ao kosa ireo nianarana manokana. Ny fahaizana mikaly ny asa sy ny fanajana fotoana no heverina ho lakilen'ny fahombiazana amin' itony ny asa itony.

Mihasimba ny ankabeazan'ny làlany eto amin'ny renivohitr'i Madagasikara. Izany no antony goavana mahatonga ny fitohanan'ny fifamoivozana eto sy eroa. Ny fanjakana dia efa manao izay azony atao kanefa toa vahaolana tsy maharitra ka vao maika mihamitombo ny fahavoazana.

Maro ankehitriny ireo asatanana izay natao hanaingona trano ; hita mazana fa vita avy amin'ny rofia izy ireny. Tsapa ihany koa anefa fa efa mihaliana amin'ny fanjifana ny asatanana vita Malagasy ny mponina ka tsy miandry mpizahatany vao misy ny mpanjifa.

Tsy tambo isaina ny boky mirakitra tantaram-pitiavana na io boky vahiny na boky malagasy. Azo lazaina araka izany fa tsy diso anjara ireo olona rehetra izay mitady izay ilainy ao anatin'ny famakiana boky na io tantara mahatsikaiky na tantara mampatahotra na tantaram-pitiavana toy itony.

voankazo tena mamy ary tena mitondra otrikaina tokoa raha ny akondro , betsaka ireo voka-tsoa azo avy aminy; manampy amin'ny tsy fahampian-torimaso izy nefa dia vokatra mandavan-taona ; raha ny eto Madagasikara dia any amin'ny faritra Atsinanana ny tena ahitana azy

Miankina amin'ny akora nanamboarana ny firavaka ny vidiny. Ao ireo namboarina tamin'ny volafotsy ao ireo ny vita amin'ny volamena ary ao ireo natao tamin'ny vy izay lazaina fa tsy miofo ny vehivavy moa no hita ho tena mpanjifa azy ireny.

Ny sainam-pirenena dia maneho ny fiandrianana sy ny fahaleovantenan'ny firenena iray. Mampiseho izy araka izany fa nisy ny ady na ny tolona nahazoana izany fiandrianana izany. Mazàna moa ho an'ireo firenena voazanaka dia nisy ny rà nandriaka vao azo ny fahaleovantena.

Miamaro isa ary mivoatra hatrany ny fiara fitaterana eto Madagasikara, indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra. Misy ny voatokana hitaomana entana, ao kosa ireo natao hitatitra olona. Misy ireo natao ahazaka ny lalan-drasy ary ao ireo tsy afaka raha tsy amin'ny lalana tsara.

Mampihaingo ary manome endrika ny trano fonenana ny fahaizana misafidy tsara ny fanaka apetraka ao aminy. Ny vehivavy moa no tena mahay tsara azy io. Ny fanaingoana ny trano tokoa manko dia mampilamina ny saina ary mahatonga ny ankohonana mba ho tamana ao amin'ny tokantrano iray.

Ny kodiaran-droa dia efa nahazo alalana avy amin'ny mpitantana ny tanàna ho afaka hatao fitaovam-pitaterana olona ankehitriny. Tsara anefa ny manamarika fa hatraminy nisian'izany fanapahan-kevitra izany dia mihabetsaka lozam-pifamoivoizana sy fanendahana misy eto an-drenivohitra

Maro ireo karazana voankazo izay azontsika isafidianana tsara. Ilaina rahateo ny mihinana azy itony isanandro satria maro ireo vokatsoa entiny ho an'ny fahasalamana. Raha ho an'i Madagasikara dia tsy tapaka voankazo mandavataona fa misy hatrany ny vokatra.

Firenena manan-karena voankazo sy legioma i Madagasikara ; tokony tsy hiafiafy isika noho izany amin'ny fihinanana azy ireny, eny ambanivohitra eny dia fahasahiranana lehibe ho an'ny tantsaha ny fikarakarana azy itony mba hisitrahan'ny vahoaka ny fihinanana azy.

Firenena manana ny fomba amam-panao mampalaza azy i Madagasikara. Anisan'ny heverina ho mahasarika ny mpizahatany ho avy eto amintsika izany. Mbola ady hevitra moa ny tokony anarahana na tsia azy itony ankehitriny satria noho ny fidiran'ny fivavahana kristianina dia maro no milaza fa fanompoan-tsampy ny fanaovana ny fomba amam-panao tahaka izao.

Anisan'ny haingo azo lazaina fa be mpanao ny peratra. Efa betsaka ihany koa ny maodely amin'izy ireny ankehitriny ary efa toy ny lamaody mihitsy aza ny fanaovana azy. Ao ny vita amin'ny volafotsy na volamena fa efa miparitaka eny an-tsena ihany koa ny vita amin'ireny vy lazaina fa tsy miofo ireny.

Ny vokatra fikarakarana vatana dia anisany be mpividy eny an-tsena rehetra eny indrindra ny andriam-bavilanitra moa no tena mpanjifa azy itony ; ao ny nafarana avy any ivelany ary ao kosa ireo efa vokatra eto an-toerana ankehitriny. Entanina hatrany moa isika mba hazoto hanjifa ny vita Malagasy.

Anisan'ny fitaovana sy fomba iray ahafahana manaraka vaovao ihany koa ny haino vaky jery. Azo lazaina ho fomba iray mbola be mpampiasa izy io ankehitriny. Tsy ny tokatrano rehetra anefa no afaka mampiasa azy itony, ka izany no mahatonga ny gazety mbola be mpanaraka hatramin'izao.

Betsaka ireo olona izay mbola miasa sy misehatra amin'ny asa fanorenana ankehitriny. Hita eny an-tsena eny nefa fa tsy mitsahatra ny midangana ny akora fototra hanaovana azy io. Entanina araka izany ny fanjakana Malagasy, mba hijery manokana io sehatra io satria maro ireo mivelona aminy.

Tokony ho jeren'ny mpitantana ny firenena tsara ny lafin'ny fampianarana. Kitro ifaharan'ny fampandrosoana rahateo izany. Ilaina ihany koa ny mijery manokana amin'ny programam- pampianarana mba hanaraka ny rivotry ny fampandrosoana ka hanomana sahady ireo mpianatra hiatrika ny sehatr'asa.

Mampitaraina ireo izay misehatra amin'ny asa fitaterana ny kalitao sy ny vidin'ny solika eto Madagasikara. Vokatr'izany dia simba matetika ny fiara ka miteraka fatiantoka ny fanamboarana azy. Manampy trotraka izany etsy andaniny ny haratsin'ny lalana.

Tsy mahatoky ny mpanao politika intsony ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsapa tokoa manko fa mihamaloto ny fanaovana politika eto Madagasikara. Sesilany ny fanagadrana ara-politika ataon'ny mpitondra hiarovana ny sezany ; ny mpanohitra etsy andaniny tsy manaiky fa mikaroka hatrany izay hanakianana ny eo amin'ny fitondrana.

Samy manana ny tantara nahazoany ny sainam-pireneny ny firenena tsirairay. Ho an'ireo firenena voazanaka manokana dia na tao nisy tolona natao, nandatsahana rà mihitsy na nisy ady izay vao nahazo izany izy. Izany indrindra no hanambarana fa manambara ny fiandrianan'ny firenena iray ny fananany sainam-pirenena.

Biby tia mivelona any anaty lobolobo ny moka. Rehefa maintany moa no tena mampirongatra azy. Mivelona amin'ny alalan'ny fitsetsefana rà izy ka atahorana ny mety hahavoa ny tazo rehefa ohaniny. Ilaina araka izany ny matory hatrany ao anatin'ireny ilay misy odimoka ireny.

Biby sokajian'ny olombelona ho biby ratsy ny voalavo. Matetika dia any anatin'ireny fako sy korotana ireny no tena ahitana azy noho izy tia mihetraketraka sy manimba zavatra. Raha vao mahita azy moa ny olombelona dia ny hamono no tonga ao an-tsainy voalohany.

Tsy vitsy ireo mpitantana ny orinasa izay misafidy ny tsy hanisy soratra ny sary famantarana azy ireo. Tsy azo tao ambanin-javatra tokoa manko ny famaritana azy io satria natao hisintomana ny mpanjifa ary hanaovana dokam-barotra eny amin'ny toerana rehetre eny.

Fitaovana mandeha amin'ny erinaratra. Tsy misaraka amin'ny ankabeazan'ny tokantrano malagasy intsony ny fipasoana. Manala fahasahiranana, mitsitsy fotoana ary namana akaikin'ireo mirotoroto lava. Ny fahatapahan'ny erinaratra no anisan'ny olana voalohany amin'ny fampiasana azy itony.

Ny sary famantarana dia singa iray tsy maintsy ataon'ny mpitantana ny orinasa mba entina ampahafantarana ny orinasany sy ho marika hampiavaka azy amin'ireo orinasa hafa. Maro ireo fomba afaka atao hanomezana endrika izany : ao ny manao soratra, ao ny manao sary. Fa ny iraisana kosa dia samy atao izay ahasarika ny mpanjifa hividy ilay vokatra.

Mifono hevitra lalina eo amin'ny lafin'ny kolontsaina ary maneho ny haingam-panahin'ny mpiangaly azy ny asa tanana. Ho an'i Madagasikara manokana dia mbola betsaka ireo misehatra aminy ary azo lazaina ho maro ihany koa ireo mpanjifa, indrindra ireo vahiny tonga mitsidika ny firenena.

Nofinofin'ny olona rehetra tiany ho tanterahana ny fananganana trano ho azy manokana mba hitoerana, hita anefa fa mihalafo andro aman'alina ny akora enti-manamboatra trano ka ilaina fijerena manokana izany.

Ny boky dia anisan'ny harena mirakitra zavan-tsoa tahaka ny fahalalana. Zava-dehibe ny famakiana azy io, indrindra ho an'ny mpianatra satria mampivelatra ny saina sady mampiala voly. Entanina hatrany moa isika mba hazoto hamaky boky.

Hita ho miha mahazo vahana tokoa ankehitriny ny fivarotana ireny sakafo efa vonona afaka hoanina avy hatrany ireny. Tsapa ihany koa fa efa maro ny mpanjifa azy, mitsitsy fotoana, manala fahasahiranana, afaka atao ody ambavafo na sakafo mihitsy aza moa izy itony.

Azo lazaina fa efa feno an'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny ny eto an-drenivohitr'i Madagasikara. Heverina ihany koa fa efa maro ny mpanjifa amin'izy ireny na teratany Malagasy io na vahiny. Rehefa faran'ny herinandro iny moa no tena mahafeno hipoka azy ireny.

Mivoatra manaraka ny toetr'andro sy ny rivotra mitsoaka avy any ivelany ny taovolo, azo lazaina ho maharaka izany ny tovovavy Malagasy. Maro rahateo koa ireo fitaovana izay enti- mikarakara azy ; ao ireo mirandrana, ao ireo manatsotra, satria samy manana ny hevitra heveriny mahatsara azy ny tsirairay.

Efa maro ankehitriny ireny toerana ampirantiana zavakanto, asatanana natao zavatra ireny eto Madagasikara. Ny mahafinaritra dia tsy miandry fotoana manokana intsony izy ireny amin'izao fa mitoetra eo amin'ireny toerana ireny mandrakariva. Hita ihany koa fa efa miha-mahasarika olona maro izy itony.

Tsy afa-misaraka amin'ny fiainan-janak'olombelona ny jiro ; raha ao Madagasikara manokana teo aloha dia solika ny nampiasaina mba hanome hazavana noho ny firoborobon'ny fivoarana anefa dia efa maro ny tokantrano ankehitriny izay mampiasa herinaratra.

Anisan'ny fanomezana tsara sy feno ny boky raha toa ka omena olona akaiky antsika. Ilaina ihany koa ny mamboly io fahazarana io ankehitriny satria hita fa mihahena ny famakiana izany eto Madagasikara noho ny firoboroboan'ny teknolojia.

Tadidiko tsara fony mbola kely dia fialamboly ho anay mpiara-milalao ery no misambotra itony angidina itony, hita sy tsapa anefa ankehitriny fa mihalany tamingana izy, mihavitsy izy ireny no mandehandeha eny rehetra eny.

Ny sainam-pirenen'ny firenena iray dia ampy amantarana ny teny filamatrany, eny atramin'ireo fanjakana izay mivondrona ao aminy ary. Mampiseho ny fiandrianan'ny firenena, izay mampiavaka azy ihany koa manoloana an'ireo firenena hafa manerana izao tontolo izao.

Mana-talenta amin'ny fanaovana asa tanana sy taozavatra ny Malagasy. Anisan'izany ireny sary sokitra vita amin'ny hazo ireny, betsaka tokoa manko no misehatra amin'ny izy io raha eto an-toerana ary anisany mahasarika mpizahatany maro izany.

Zavamaniry ambolena amin'ny alalan'ny tahony ,fihinana avokoa na ny raviny na ny vodiny ny mangahazo. Betsaka ny manao foto-tsakafo azy itony, indrindra fa ny eny ambanivohitra eny rehefa maitsoahitra iny ; herintaona moa ny fe-potoana ahavokarany.

Tsy mifandanja ny tolotra sy ny tinady eto Madagasikara ankehitriny raha ny lafiny fivarotana no resahana. Tsy mitsahatra mitombo tokoa manko ireo mpivarotra eny an-tsena eny kanefa ny fahefa-mividy ny mpanjifa dia nihena isanandro.

Ny kiraro dia anisan'ny lamaody iray be mpanaraka, tsy any ivelany ihany fa eto Madagasikara ihany koa, voakasika izany na ny lehilahy na ny vehivavy ; efa maro rahateo moa ny orinasa izay misehatra amin'ny fivarotana sy fanafarana azy itony.

Efa maro ankehitriny ireny vokatra miparitaka eny an-tsena ireny natao ho haingom-bolo. Tsy latsa-danja ihany koa ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra sy ireo vokatra toy ny fanasana loha entina hikarakarana azy io. Izany dia noho ny fahasarotan'ny andriambavilanitra amin'ny fikarakarana volo io.

Anisany mampiavaka ny tao-trano malagasy ny fampiasana ny taila ho tafontrano. Mbola maro araka izany ny olona mivelona amin'izy itony ary mahasahana sehatr'asa maro manomboka any amin'ny fanamboarana hatrany amin'ny fivarotana.

Miha mahazo vahana ny fivarotana hanimasaka eto Madagasikara. Betsaka tokoa manko ny misehatra amin'izy io eny amin'ny fiarahamonina eny. Azo lazaina fa efa maro ihany koa ny mpanjifa, na ireo mpianatra na ireo mpiasa. Ao ny manao azy ho sakafo maraina, ao kosa ny manao azy ho ody ambavafo.

Tsy matoky ny fanaovana politika eto Madagasikara intsony ny ankamaroan' ny malagasy ankehitriny ; hita ho mihamaloto tokoa manko izy io tsy hilaza isika afatsy ny fanagadrana izay atao ireo rehetra izay maneho hevitra mikasika ity fanjakana izay mijoro eto ity.

Miha betsaka hatrany ny tranom-pivavahana izay mihorina eto Madagasikara; na izany miankina amin'ireo fiangonana sokajiana ho zokiny na ny fiangonana zandriny. Misy ihany ny koa ny vao miforina mihitsy kanefa efa hita fa mahasarika olona maro sahady.

Rehefa manatrika ireny lanonam-panambadiana ireny isika dia mazàna mahita mofomamy. Amin'ny fotoana manokana dia hazavain'ny mpikabary ny tantaran'izy ireny. Raha fehezina dia maro ireo sedra izay nosedrainy vao tonga amin'io toerana io izy, nandalo mahamay, nandalo fandrasàrasàna ary tokony hiomana sahady amin'izany ny mpivady.

Ny fananana zavamaniry sy biby tsy fahita maneran'izao tontolo izao, toera-manan-tantara sy vakoka maro : ireo no anisany mampiavaka an'i Madagasikara ka antony lehibe tsy azontsika tsinotsiniavana kanefa mahasarika mpizahatany maro hoavy eto amin'ny firenentsika.

Tsy natao hanaingona ihany fa afaka atao fanafody tsara ihany koa ny zavamaniry. Ny Malagasy dia efa zatra nampiasa azy ireny hatrany aloha tany, natao ody an-doha, natao ody fery, ody fanina ary ilaina ihany koa mampita azy ireny amin'ny taranaka mifandimby.

Maro ireo vokatra ho entin'ny fihinanana voankazo sy legioma isan'andro eo amin'ny vatana. Mahasoa ny fahasalamana tokoa manko ka tsy tokony ataontsika ambanin-javatra. Matetika dia variana amin'ireny sakafo mamy ireny isika, be lafarinina ka maro ireo voka-dratsy izay etin' izany.

Zava-dehibe ary tsy azo atao ambanin-javatra tokoa ny fahaizana mamaritra ny sary famantarana ny fikambanana na orinasa iray. Goavana izy io satria mamaritra ny fahasotomana ny mpanjifa mba hanjifa ny vokatra sy hahafantatra ny orinasa iray manontolo.

Tsy voatery any an-dakilasy intsony fotsiny isika ankehitriny vao afaka mamaky boky. Efa betsaka ireny toeram-pamakiam-boky ireny no miparitaka eto andrenivohitra. Azo atao ihany koa no mitondra azy mody any an-trano ka amin'ny fotoana izay mampahalalaka na alohan'ny atory dia afaka ataontsika tsara ny mamaky azy ireny.

Anisan'ny mampitaraina ny ankabeazan'ny ray aman-dreny, indrindra fa rehefa fotoana fidiran'ny mpianatra iny ny fidanganan'ny fitaovana. Tsy maintsy jifaina anefa izy ireny. Na izany aza dia tokony jeren'ny fanjakana satria raha entana hafarana dia tsy maintsy ho lafo hatrany ny vidiny.

Ny voninkazo dia anisan'ny afaka hanaingona tsara ny toerana iray. Na io tokantrano na toerana ifamezivezena tahaka ny birao na hôpitaly na sekoly. Maro ny safidy afaka atao, hoan'ireo tia mamelana dia misy izany, ho an'ireo tsy tia izany kosa dia afaka misafidy tsara an'ireny voninkazo manana ravina maitso na mavo ireny.

Ny mahafinaritra miantsena any amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny dia hita ao anaty toerana iray avokoa ireo izay ilaina rehetra. Na izany fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro na ny fitaovan-dakozia eny na dia ireo fitaovana izay ilaina amin'ny fotoana manokana aza.

Mila fandalinana tsara sy fiangaliana fatratra ny famaritana ny sary famantarana. Atao amin'ny endriny tsotra anefa kanto, ravahana kisary sy soratra marevaka mba hahasarika ny maso. Azontsika atao ihany koa ny mampiasa izany amin'ireny dokam-barotra isankarazany ireny.

Ny sary famantarana dia zava-dehibe ho an'ny orinasa iray, manosika ny vokatra ho any amin'ny mpanjifa izany satria mampahafantatra azy ireo ny sehatra sahanin'ilay orinasa, tsy azo tsinotsiniavina ny heviny izy io araka izany fa mila homen-danja tokoa.

mihamaro ireo malagasy izay mampiasa ny bisikileta ho fitaovam-pitaterana ankehitriny .Mitsitsy ary fanatanjahan, tena vita ho azy izany na izany aza dia mila mitandrina izy ireny amin'izay mety ho lozam-pifamoivozana rehefa miditra atỳ andrenivohitra

Anisan'ny vokatra iray tsy tapaka eny anivon'ireny toeram-pivarotana ireny na io tsenam-barotra madinika na ireny sokajitsika ho lehibe ireny ny zava-pisotro, ao ireo nafarana ary eo kosa ireo vokatra eto an-toerana ihany.

Zava-dehibe ho an'ny mpitantana orinasa ny fahaizany mamaritra tsara izay tokony ho sary famantaran'izy ireo. Ny fanehoana izany amin'ny endriny tsotra kanefa manambara zavatra maro dia efa ampy. Toy ny anaran'ny orinasa na ny vokatra vokariny, haingona kisary marevaka mba hahasarika ny maso.

Anisan'ny lamaody mitsoka avy any ivelany ary efa fataon'ny ankabeazan'ny Malagasy ankehitriny ny fampiasana ireny solovolo ireny : ao ny mirandrana, ao no mitsotra ary ao kosa ny miolakolana. Tsara ny manamarika fa singa iray mandrafitra ny vatana anisan'ny manahirana ny ankabeazan'ny Malagasy moa ny fikarakarana ny volo.

Ny fitaterana eto an-drenivohitra dia misedra olana maro, anisan'izany ohatra : ny vidin'ny solika, ny aratsian'ny lalana ka mahatonga ny fitohanan'ny fifamoivoizana etsy sy eroa. Mampitaraina ireo mpitatitra moa izany ka hiantsoany ny fanjakana mba hijery azy ireo manokana.

Maro ankehitriny ireo sehatr'asa vaovao vao niforina tsy nisy teo aloha kanefa heverin'ireo raim-pianakaviana fa ahafahana mitady vola hamelomana ny ankohonany, anisan'izany ohatra ireny fitaovam-pitaterana entana toy ny sarety ireny.

Ny vorona dia zava-manan'aina mampiasa ny elany mba hifindrany toerana; ao ireo mihinana voa ao kosa ireo mihinana trondro; ilaina ny fiarovana azy itony satria harem-pirenena ary mety ahasarika mpizahantany maro.

Fomba fiteny malagasy no hoe : "tao trano sy efany irery" manambara fihavanana sy firaisan-kina moa izany teny izany ; ankehitriny anefa dia hita fa tsy manjaka intsony io fomba fitenenana io samy maka ho azy ny olona eny anivon'ny fiaraha-monina eny.

Samy manana ny heveriny ho manendrika azy ny tovovavy tsirairay raha ny volo no resahina. Ao ireo misafidy ny fohy, ao ny manalava izany ; ao ireo mirandrana, ao ireo manatsotra ary ao kosa ireo manolankolana. Efa betsaka ihany koa ny vokatra azo ikarakarana volo eny an-tsena eny.

Anisan'ny fomba fitaterana iray be mpampiasa ankehitriny ny kodiaran-droa. Maro tokoa manko izy ireny no mifamezivezy eny andrenivohitra eny raha ny hitantsika amin'ny fiainana andavanandro. Ilaina hatrany ny fahamailoana amin'ny fitondrana azy tony mba hisorohana ny mety ho lozam-pifamoivoizana.

Voninahitra hisaloran'ny vehivavy ny volony. Izany ngamba no antony lehibe mahatonga azy ireo hisahirana ny fikarakarana azy. Ao ireo misafidy ny anapaka, ao kosa ireo manalava. Ny azo antoka kosa dia samy mitady izay anendrika ny tenany ny rehetra.

Anisan'ny tsy diso anjara ary mahita izay rehetra ilaina isika raha resaka vokatra fikarakarana vatana no resahana; raha toa ka miantsena any amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny. Feno ireny vokatra ireny tokoa manko eny amin'ny toeram-pivarotana tahaka ireny. Amin'ny vidiny sahazan'ny fahefa-mividin'ny tsirairay ary isankarazany azo isafidianana tsara.

Betsaka ny mankafy ny mofomamy. Azo lazaina fa efa miha maro ihany koa ny misehatra amin'ny fanamboarana azy itony sy ny fivarotana azy. Re eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny, fa betsaka ary ireo fampiofanana manamboatra mofomamy ary mahasarika olona maro tokoa.

Fitaovana tsy afa-misaraka amin'ny tantsaha ny borety. Ny mpanorona trano sy ny mpanao lalana ihany koa dia mampiasa azy ireny. Natao hitaomana fitaovana na vokatra hifindra any amin'ny toerana iray avy any amin'ny toerana iray izy reny.

Manankarena biby tsy fahita manerana izao tontolo izao i Madagasikara. Noho ny sotasotantsika olombelona nefa, anisan'izany : ny tavy sy ny doro tanety dia miha lany tamingana izy ireny ankehitriny. Tsara nefa ny hiarovana azy ireny satria harem-pirenena ary mahasarika mpizahantany maro ho avy eto amintsika.

Maneho ny fiandrianan'ny firenena iray ny fananany saina-pirenena, tokana ary tsy misy mitovy ny sainam-pirenen'ireo firenena rehetra maneran'izao tontolo izao, hanavahana azy izany ary indrindra ndrindra tokony anehoany fanajana mandrakariva na aiza na aiza toerana misy azy.

Efa mihamaro ankehitiny ireo olona izay voasarika sy liana amin'ny ireny fampiratina ara-kolontsaina isankarazany ireny ; any amin'ireny fotoana sy toerana tokoa manko no ahafahantsika mahita sangan'asa izay niangaliana fatratra ka ahitana taratra ny aingam-panahy izay noentin' ny mpamorona nanao azy.

Firenena maintona mpizaha tany maro i Madagasikara. Tombony ho azy ny fananany toerana manan-tantara maro, biby sy zava-maniry izay tsy hita afa-tsy eto. Anisan'ny mampidi-bola betsaka ho an'ny fanjakana malagasy io sehatry ny fizahan-tany io.

Fitaovan-dakozia ananan'ny isan-tokantrano ny zinga, natao hanovozana rano izy, ao ny vita amin'ny plastika ary eo kosa ny vita amin'ny vy . Ny abeany dia isankarazany, azo isafidianana tsara ary tahaka izany ihany koa ny vidiny.

Fotoana iray sarobidy satria ahafahan'ny fianakaviana iray manotolo miaona ny lanonam-panambadiana. Fotoana iray ihany koa ahafahana mialavoly, afahana miara-mandihy na miara-mihira ary indrindra miara-misakafo. Ny fiarahana toy itony dia tokony omena lanja mba hitaizana ny fifankatiavana.

Manan-danja eo amin'ny Malagasy ny fiaraha-monina. Sehatra iray hifampizarana fifaliana, fifankatiavana, firaisan-kina eny na dia tsy misy rohim-pihavanana aza. Hamafisina izany amin'ny oham-pitenenana hoe : "Aleo halan'Andriana toy izay halam-bah".

Fasahiranana lehibe ho an' ny raiamandreny ny fampidirana mpianatra. Betsaka manko ny vola ilaina amin' io kanefa ny karama kely. Na izany aza dia manao izay azony atao ny raiamandreny, mba hampidirana ny ankizy any an-dakilasy satria miantoka ny hoavin'ny zanany izany.

Zava-dehibe ny fanokanana fotoana ho an'ny fianakaviana. Ilaina izany, mba hialana amin'ny rotorotom-piainana, sy hanefena hatranihatrany ny fihavanana sy ny firaisankina. Entanina isika araka izany, mba hahafoy fotoana ho an'ny ankohonantsika, satria zava-dehibe tokoa izany.

Marary ny fampianarana eto Madagasikara. Manomboka any amin'ny tahan'ny fidirana an-dakilasy hatrany amin'ny tsy fahitan'ireo tanora manana diplaoma asa aorian'ny fianarana. Tsara ny hijeren'ny fanjakana manokana io lafin'ny fampianarana io satria kitro ifaharan'ny fampandrosoana ny firenena.

Mihamiroboroba ankehitriny ny fanafody natoraly ary efa betsaka ihany koa ny olona miroana any amin'ny fividianana azy raha tojo aretina. Ny antony dia tsy fahatokisana intsony ny fanafody avy any ivelany vita simika sao misy fiantraikany ratsy amin'ny toe-pasalamana.

Voankazo vokatra rehefa faran'ny taona iny ny paiso. Maro ny karazan'izy itony ao ny paiso voloina, ao ny paiso rà kena ary ho an'ireo tia marikivy dia afaka misitraka ny fihinanana izany ihany koa. Maro moa ny vokan-tsoa hoentin'izy itony ho an'ny fahasalamana.

Efa manana ny anjara-toerany lehibe ankehitriny ny boky Malagasy ary tsy diso anjara amin'izany ihany koa ny bokim-pinoana. Mazàna dia mivoaka isan-kerinandro izy itony ; boky natao ampianarana sy ampitàna lesona. Entanina hatrany moa isika mba hazoto hamaky boky, na inona na inona karazany.

Fomba iray ampiasain'ny orinasa mba hanaovana dokam-barotra ny fametrahana takelaka eny amin'ny toerana ifamezivezen'ny olona. Ravahana soratra sy sary manintona izy ireny mba hahasarika ny mason'ny mpandalo ka hahatonga ny fanjifana ireo vokatra.

Eny ambanivohitra ve ? Toerana mahatamana, mahafinaritra, madio rivotra ary mbola ahitana olona mahay mifanohana na dia tsy misy rohim-pihavanana aza. Tena ilaina tokoa no mitsidika sy mba mijery ireny toerana ireny satria tena mampitony ny saina.

Maro ireo vokatsoa azo avy amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena : mitaiza ny vatana, mitaiza ny saina ary miaro ny tanora tsy hirona any amin'ny fidorohana zava-mahadomelina izy. Maro ireo fanatanjahan-tena azo isafidianana, toy ny baolina, ny lomano sy ny sisa maro tsy voatanisa...

Tsy voatery hasarotina akory ny famaritana ny sary famantarana. Azo atao tsara ny manao azy amin'ny endriny tsotra : soratra maneho ny aranan'ny orinasa ary ny sehatr'asa sahaniny dia ampy. Ilaina anefa na izany aza ny manisy loko marevaka mba hisarihana ny mason'ny mpanjifa.

Ny lamaody ve ? miovaova isan'andro miankina amin'ny rivotra entin'ny fivoarana manerana izao tontolo izao. Ny fanarahana azy dia toy ny mitondra fatokisan-tena ary manome lanja ny olona iray eo anivon'ny fiarahamonina.

Maro ireo voka-dratsy ateraky ny sakafo be menaka ho an'ny fahasalamana. Ilaina ny fandanjalanjana ny fihinanana azy itony. Tsy misy tsara ohatry ny mihinana voankazo sy legioma isan'andro raha te ho salama mandrakariva.

Ny asa fitaterana dia anisany singa iray tokony tsy ataon'ny fanjakana ambanin'ny zavatra ary tokony hojerena akaiky, na io ny fotoana fifamoivozana na ny lalana singa na ny afitsok'ireo mpamily mpanampy izay mampijaly sy mampitaraina ny mpanjify.

Rehefa mandeha any anatin' ireny ala ireny isika dia mahita fa maro tokoa ireo biby izay heverina fa tsy misy afa tsy eto madagasikara. Ny mampalahelo anefa dia mialany tamingan'izy ireny noho ny ataon'ny zanak'olombelona.

Tsy azo atao ambanin-javatra ny fahaizana manaingo ny trano; ny andriambavilanitra moa no tena entanina anatanteraka azy io, mampilamina ny saina, mahatamanana ny ankohonana iray manontolo ka hahatonga fifaliana sy fahasambarana ao amin'ny tokantrano tsirairay.

Harena ny boky. Tafiditra ao anatin'ny programa mpampianarana malagasy ny famakiana izany. Anisany antony lehibe mahatonga ny mpitondra fanjakana miezaka manaparitaka ny boky manerana ny nosy izany. Maro tokoa ireo voka-tsoa azo avy amin'ny famakiana boky.

Mampiavaka ny fiangonana ny fisian'ny tilikambo ka mahatonga ny fahafantarana avy hatrany fa misy fiangonana ny toerana iray. Hita ankehitriny fa maro izy ireny no miorina eny drehetra eny, ao ireo lazaina fa fiangonana zokiny ary ao kosa ireo sokajiana fa fiangonana zandriny.

Miha-mihena ankehitriny ny tanora izay miditra eny amin'ny ambaratonga ambony, mba hanohy ny fianarany. Ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny no anton'io, ka maro ireo tanora izay voatery hiditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany vao mahazo ny diplaoman'ny bakalorea.

ny rojo dia firavaka iray hita fa mbola be mpakafy , ny ankabeazan'ny olona dia mbola mihambozina azy itony ; miankina amin'ny akora anamboarana azy rahateo moa ny vidiny ka ao ireo heverina ho takatry ny fahefan'ny vidin'ny be sy ny maro eny an-tsena rehetra eny

Zo fototry ny ankizy ny miditra an-dakilasy, hita sy tsapa anefa ankehitriny fa maro ireo zaza, izay tsy misitraka an'io zoany io ka ao ireo mangataka sy miasa, ao kosa ireo mirenireny eny rehetra eny, ilaina araka izany ny fanamoran'ny fanjakana ny fidirana an-tsekoly.

Ny boky ve ? Mahafeno ny fepetra rehetra maha harena azy : hanitarana ny saina, mampivelatra ary indrindra fialamboly. Entanina isika mba hazoto hamaky boky satria maro ireo vokatsoa entiny, na ho an'ny saina io na ho an'ny fitaizana ny fanahy.

Ny sainapirenena ve? Singa iray mamaritra ny fiandrianana sy ny fahaleovantenan'ny firenena iray, manambara fa nisy ny ady nahazoana izany fahaleovantena izany. Zava-dehibe tokoa ary lalain'ireo mponina ao aminy satria manambara zavatra maro manoloana an'ireo firenena hafa maneran'izao tontolo izao.

Ny boky ve ? Mahafeno ny fepetra rehetra maha-harena azy. Tsy vitan'ny hoe mampiala voly fa anisan'ny fomba mahomby anitarana ny fahalalana sy ampitomboana ny fahaizana ihany koa. Aoka isika mba tsy ho variana amin'ireo teknolojia ka hanadino ny famakiana boky.

Anisany mampiavana an'i Madagasikara manerana izao tontolo izao ny fananany toerana manan-tantara maro, tombony izany ho azy satria mahasintona mpizahatany izay mampidi-bola ho an'ny firenena, any amin'ny faritra Atsimo iny moa no tena betsaka azy ireny.

Fahasahiranana lehibe ho an'ny vehivavy ny fikarakarana ny volony. Handaniany ny fotoany, anokanany vola aman-karena mba hividanana vokatra hihetina ami'ny karakara azy. Efa maro moa ireo fitaovana afaka ampiasaina hanamboarana volo ankehitriny.

Manan_karena voankazo i Madagasika. Samy manana ny vanim_potoam_pamokarany izy ireny fa ny azo antoka dia misy foana mandavan_taona. Entanina isika mba hazoto hinana voankazo satria mahasoa ny fahasalamana tokoa izany.

Anisan'ny haingo mbola be mpanao ankehitriny ny firavaka: ao ny peratra, ao ny kavina sy ny maro tsy voatanisa. Miamivoatra hatrany rahateo koa moa ny modely amin'izy ireny ary ny tovovavy no tena mpanjifa azy.

Ny fahaizana misafidy tsara izay tokony ho sary famantarana dia anisan'ny fomba iray mahomby, ahafahana mivarotra ny vokatra vokarin'ny orinasa iray. Arak'izany dia tsy tokony ataon'ny mpitantana ny orinasa ambanin-javatra ny famaritana azy io, fa anokanana toe-bola manokana mihitsy.

Azo lazaina ho manana lavanila tsara indrindra manera tany i Madagasikara . Mampalahelo anefa fa mihapotika io seham-piariany io ankehitriny noho ny ataon'ny fitondrana raha arakin'ny fitarainan'ny olona izay misehatra aminy izy itony

Fitaovana azo lazaina fa tsy afa-misaraka amin'ny asa fanorenana na koa fanarenana ny hazo. Hita anefa fa tsy mitsahatra ny miakabidy izy ireny eny an-tsena eny. Ilaina araka izany ny fijerevan'ny fanjakana manokana io sehatrasa iray io.

Teo aloha dia maro ireo aretina izay lazaina fa tsy misy fanafany. Hita eny amin'ny vaovao rehetra eny kosa nefa ankehitriny fa mia miroborobo ny siansa eran'izao tontolo izao, ka maro ireo fanafody izay efa hita. Tsara izany, saingy ilaina ihany koa anefa ny fiarovana amin'ny fotoana rehetra.

Rehefa mitsidika ireny toeram-pivarotana vokatra natao hikarakarana vatana ireny isika dia mahatsikaritra fa ny ankabeazany dia vokatra nafarana avy any ivelany avokoa. Tsara nefa ny manamarika fa efa maro ankehitriny ny orinasa misehatra amin'ny famokarana azy itony eto Madagasikara.